Amabanda muti ogwefaanaanyiriza ekikajjo wabula nga tegakoma kulabika bulungi, gayina n'emigaso emirala. Amabanda gasereka era nga tegakoma mu kusereka, gakozesebwa n'okuwunda ebintu eby'enjawulo gamba nga ebikopo n'amasowaani.

Omwana omuto ayimiridde ku kkubo w'ayimiridde emabega we eriyo amanda agateekeddwa kkakutiya mu maaso gaago waliwo akatebe waliwo abantu abatudde ku ntebe oludda luli balina omwana omuto ayambadde empale mmyufu emabega waabwe eriyo obuyumba obuzimbiddwa n'embaawo mu maaso gaabwe waliwo akapande akasiigiddwa langi eya kyenvu nga kaliko ebigambo ebiwandiikiddwako.

Ayambadde ettaawo eryeru eririko akabonero aka bbulu era nga mu ngalo ze akwatiddemu essimu eya sseereza.

Akayumba ak'ettaka akaserekeddwa amabaati era nga n'oluggi lwa bbaati kali mu lusuku wakati. Olusuku luno lulimu ebitooke ebiriko amatooke era nga mu lusuku luno mulimu n'omuti gw'amapaapaali.

Enjovu bbiri ziri ku ttale zirina amayembe ageeweseemu we ziyimiridde tewaliiwo nnyo muddo mukulu enjovu eno muziro era nga bagweddira.

Enguudo ezirabika obulungi era nga zizimbiddwa bulungi. Ezimu ziyita waggulu, ezimu ziyita wansi, ezimu nneetooloovu, ezimu ziweta amakoona. Ku nguudo zino kuliko emmotoka ezitambula.

Omuzikiti ogulabika obulungi era nga guyooyooteddwa bulungi. Wankaaki ayingira ku muzikiti guno waliwo emmotoka bbiri entono enjeru. Omuzikiti nnyumba ya bannaffe Abayisiraamu mwe basaalira oba mwe basinziza Katonda. Waggulu waagwo waliwo ebire ebirabika obulungi ebya bbulu n'ebyeru.

Abakyala babiri batudde emabega w'emidaala gyabwe ku midaala gino kuliko ebintu eby'enjawulo kuliko ennyaanya, kuliko obutungulu, kuliko bbiriᵑᵑanya, kuliko ovakkedo, kuliko amenvu, emabega waabwe waliwo emidaala egiriko bbogoya, egiriko wootammeroni omusaleesale, egiriko apo. Abakyala bano we batudde waliwo umbrella era nga umbrella zino zibayambako okubawa ekisiikirize.

Ennyumba zino zaazimbibwa mu nzimba y'emu ate nga mu luggya mwe ziri lwa ttaka naye nga lulimu obusubi obutonotono, n'emiti emitonotono. Ziriko amabaati mamyufu, n'amabaati aga langi eya kipaapaali era nga n'enzigi ziri mu langi mmyufu, zaasiigibwako langi eya kyenvu ne langi eya kikuusikuusi. Ku ludda lw'ennyumba zino olumu eriyo omuti, era nga ne ku luggya ku ludda olulala eriyo omuti.

Obumuli obweru era nga obumu ku bwo bweyanjuluzza obulala tebunnayanjuluza, buguddeko enjuki kubanga enjuki zaagala nnyo ebimuli zinuunamu omubisi.

Ekifo ekirabika obulungi kirimu emiti egy'enjawulo, kirimu ekkubo erikiyitamu. Ku ludda lumu olw'ekkubo kuliko omuti ogwasimbako ekiswa era nga ku ludda olulala eriyo obusubi obuli wansi era mu miti obulabika obulungi.

Mu kkubo eggazi obulungi mulimu embuzi eziwerako. Mulimu embuzi enzirugavu, mulimu embuzi enjeru, mulimu embuzi emmyufu era n'embuzi ez'amabala. Emabega w'embuzi zino eriyo emiti egisimbiddwayo emitonotono era nga eriyo omuddo ogwa kiragala omutonotono.

Abakyala babiri mu katale batudde emabega w'emidaala gyabwe egiriko ennyaanya, obutungulu, ovakkedo ne bbogoya. Ku ludda olulala emabega waabwe waliwo omwami ayimiridde ng'ayambadde t-shirt ya ppinki n'empale enzirugavu akutte akaveera akaddugavu mu ngalo era nga naye ayimiridde emabega w'omudaala gwe oguliko wootammeloni, oguliko kkaloti, waliwo obummonde, waliwo emicungwa, n'ebintu ebirala. Babikkiddwako zi-ambuleera. Ambuleera zibayambako okubawa ekisiikirize.

Mu dduuka omutundibwa ebibajje mulimu ebintu eby'enjawulo ebitobeke, mulimu engoye, mulimu amasanga, mulimu bbendera ya Uganda, mulimu mmaapu ya Uganda, mulimu ebibbo, mulimu embira entobeke obulungi era nga mulimu n'ebintu ebirala bingi.

Engalo ezikutte ekyennyanja. Ekyennyanja kino kirina langi eya kyenvu n'amatondo aga bbulaaka era nga engalo zino zikikwatidde mu mazzi.

Ekizimbe ky'emiryango gy'amaduuka kiriko emiryango esatu era ng'omulyango ogumu ogwa wakati mulyango gwa ddwaliro.

Emmotoka entono eya Drone esaabaza abantu eri ku luguudo etambula, oluguudo luno lwawuddwamu emirundi ebiri, mu maaso g'emmotoka eno eriyo olutindo olusalamu okuva ku ludda luno okudda ku ludda luli olw'oluguudo. Ku mabbali g'oluguudo luno oludda olumu eriyo ettaka eggulumivu era nga lyamerako omuddo liriko n'omuti era nga ne ku ludda olulala olw'oluguudo oludda luli eriyo ettaka era eggulumivu eryamerako emiti.

Ekyokulya omusajja ono ky'azinga kiyitibwa rolex; rolex ekolebwa mu capati ng'egatiddwako amagi, emboga, ennyaanya n'obutungulu. Omusajja ono ayambadde essaati ya kyenvu erimu obukuubo obumyufu obugiyiseeko ku mikono ne mu bulago n'obuddugavu era nga ku mabbali ge walwo akutamye mu lugoye olumyufu n'olweru era ng'emabega waabwe eriyo akatebe akakakobe ne bbaketi ennene.

Ku mmeeza ey'embaawo enkoonerere kutuuziddwako laputoopu nga nzigule, kuliko essimu ya sseereza, kuliko egiraasi y'amazzi era nga kuliko ekkalaamu n'akatabo. Emabegako kuliko ekimuli ekya maaluuni.

Eryato liri ku mazzi era nga lirimu abasajja basatu. Abasajja bano bakutte enkasi era nga balina n'ebyennyanja bye bava okuvuba. Enkasi zibayambako nga basaabala ku mazzi era nga abantu ababeera n'ebyennyanja bwe bati, babeera bavubi. Ku ludda luli tulengerayo omuddo oguli ku mazzi.

Ente eyimiridde emabega w'akayumba ak'embaawo ku mabbali g'ekkubo. Ente eno mmyufu era erina amayembe manene era mawanvu ddala. Ku ludda lw'ekkubo olulala eriyo ennyumba ezaazimbibwa nga ez'amaduuka omulyango ogumu muggule omulyango ogumu musibe era nga waliwo n'ekidomola ekya kyenvu.

Ndaba envubu eri mu mazzi era nga ekinyonyi kigiyimiriddeko mu mugongo, envubu kisolo kya mu mazzi era kyagala nnyo amazzi.

Mu ttale omuli omuddo n'ebisaalu n'emiti mulimu ekkubo eddene ery'ebigere eryawulamu ettale lino era nga kuludda olumu eriyo akasaka akalimu omuti n'obusubi obutonotono ne ku ludda olulala olw'ekkubo ng'eriyo obusubi obutonotono era nga eriyo n'emiti egyesudde amabanga.

Ennyumba z'ettaka ez'obusiisira ezaaserekebwa essubi ezirabika obulungi, emabega waazo waliwo ekibangirizi ekiriko omuddo omutonotono, n'ettaka. Mu mabbali gaazo eriyo ettanka enzirugavu eri waggulu era nga mu maaso gaazo eriyo emiti n'ebitooke. Mu maaso eri eriyo ebizimbe eby'enjawulo ebya kkalina